Aantu opo ya mone iimaliwa yokulanda oompumbwe dhawo ohaya toto oongeshefa dha yooloka ngaashi okulanditha iinima yokumonikitha nawa momagumbo. Ohaya landitha iinima ngaashi uumeno. Uumeno mbuno kawuna omwenyo ihawu pumbwa okutekelwa ashike ohawu monikitha nawa momahala.

Aantu ohaya ningi oositola dha yooloka, opo ya vule okumona iiyemo. Aantu yamwe ohaya ningi oositola dhokulanditha iiyata. Aantu ohaye ya nee ya lande iiyata yokuninga oombindja, oombulukweya niinima yimwe ya gwedhwa po.

Opuna ombaanga ndjoka tayi gandja iimaliwa yeyovi limwe kaantu yeli omulongo. Mboka taya landa olusheno nenge iimaliwa yokongodhi, ku za pomasiku gatatu sigo omasiku omilongo mbali na hetatu ga Febuluali momayovi gaali nomilongo mbali na ntano.

Opuna oostola dhomaludhi gayooloka. Opuna oostola ndhoka hadhi landitha iikutu . Iikutu mbi hayi landithwa, iikutu yaakuluntu naanona aashona. Oto vulu oku adhamo ooshuta yokuya kongeleka nenge ohema yomukuladhi yokuya kongeleka.

Opuna iimeno mbyoka kayishi yoshili, ihayi tekelwa. Yoku monikitha ehala ewanawa . Iimeno mbika ihayi tekelwa oto landa ashike oshimeno shoye, e toshi tula mpeyaka. Ihayi pumbwa nande okutulwa nande uuhoho opo yi koke, nenge yi kale tayi tulwa momutenya opo yi mone omutenya opo yi koke nawa. Otoshi landa e toshi tula mpeya, shi kale sho opaleka ehala lyoye.

Nelalakano lyokumona iiyemo, aantu ohaya vulu okutota oongeshefa. Moongeshefa muno ohaya landitha iiyimati. Iiyimati mbino ongaashi omalemune, omayapula niinima iikwawo.

Opuna omatala mpoka hapu landithwa iinima oyindji ngaashi: oonyanga, omatama niihakawutu. Omuntu nando owaa dhika watulapo ombiga yoye, oto vulu oku tondoka mbalambala wukatale onyanga ngele owamono kutya kamuna onyanga, nani oto katala owala onyanga yoye ngoye toya wutsikile nombiga yoye nawa.

Aantu ya yooloka ohaya toto oositola hadhi vulu okulanditha iinima ya yooloka. Oositola dhimwe ohadhi landitha iikunwa ya yooloka ngaashi omeya. Aantu ohaye ya e taya landa iikunwa yawo ngele ya sa enota.

Moshilongo shetu omu na iimaliwa ya yoloka, nokiimaliwa oha ku vulu okukala kwa thanekwa aantu ya yoloka ngashi oopelesitende nenge iinamwenyo. Iimaliwa oyi na omalwala ga yolokathana ngashi ondola 50 ozizi.

Opu na oositola hadhi landitha iinima ya yooloka. Opu na oositola ndhoka hadhi landitha oombiga. Oositola ndhika ohadhi landitha oombiga dhi na omalwaala ga yooloka, opu na oombiga dhimwe oombulawu po opu na oombiga dhimwe oonduudhe.

Aantu opo ya vule okumona iimaliwa yokulanda oompumbwe dhawo dha kehe esiku, ngaashi iikulya ohaya toto oongeshefa dha yooloka ngaashi okulanditha iipundi mbyoka hayi ningwa miiti. Ohayi vulu okulongithwa kaantu, opo ya vule okukuutumba ngele ya vulwa.

Aantu oha ya vulu okutota oongeshefa dha yooloka ngaashi okulanditha oongaku nenge iikutu ngaashi oohema. Oositola ndhino oha ye dhi toto opo ya vule okumona iimaliwa opo ya lande iikulya.

Aantu nelalakano lyoku ninga iimaliwa yoku landa oompumbwe dhawo, ohaya toto oongeshefa ngashi, oku landitha omapaya ngoka haga kala gena omalwaala ga yooloka noku landitha oongaku dhoka wo hadhi kala dhina omalwaala ga yooloka.

Iipundi hoka aantu haya vulu okukantumba ngele aantu taya kundathana nenge yena shi taya ningi ohayi kala moma lwaala ga yooloka ngaashi yimwe iiludhe, yo itaafula nayo ohayi vulu okukala yina omalwaala ga yooloka ngaashi yimwe iitokele.

Iipundi hoka aantu haya vulu okukuutumba ngele taya kundathana nenge ya vulwa ohayi ningwa miinima ya yooloka. Opuna mbyoka hayi ningwa miilapi yo ohayi kala yi na omalwaala ga yooloka po opuna mbyoka iitokele.

Iipundi hoko aantu haya kumutumba ngele ya vulwa niitafula hoka aantu haya vulu okulila ohayi ningwa miinima yayolaka. Opu na mbyoka hayi ningwa miiti. Iiti mbino ohayi hongwa opo yi vule okuninga iitafula niipundi.

Iipundi hoka aantu haavulu oku kantumba niitaafula hoka aantu haavulu okulila ohayi vulu oku kala ya ningwa miiti, opuna aantu mboka haavulu okuninga iipundi niitaafula miiti, opo ya vule oku ninga iimaliwa

Ombanga lyoka hayi ithanwa oBank Windhoek oyi na ethigathano mpoka omuntu to vulu okusindana iimaliwa yaNamibia 1000. Iimaliwa oyo tu ndjika oto vulu okuyigwedha kiimaliwa yo kana koye yokoskola opo ka vule okukala kena omambo noopena dhokuya nadho koskola.

Aantu ya yooloka ohaya toto oongeshefa dha yooloka, shi ikwatelela kwaashoka ye hole. Aantu yamwe ohaya toto oongeshefa dhoku landitha oondjato, ohaya landitha oondjato opo ya mone mo iimaliwa, opo ya vule oku landa oompumbwe dhawo ngaashi iikulya.

Iipundi hoka aantu haya vulu okukala omutumba, ngele taya kundathana nenge ya vulwa, ohayi vulu okukala ya ningwa miinima ya yoloka ngaashi omiilapi, yo iitafula hoka aantu haya vulu okulilwa, ohayi kala mo malaalwa ga yoloka ngaashi yimwe iitokele

Mopaife, ngele omuntu owuna iimaliwa oyindji, ino pumbwawe okuyi yalula ngoye mwene koonyala, oho vulu oku longitha okashina hoka take kuya lulile iimaliwa yoye, okashina ohaka yalula iimaliwa yoye, ngoye eto tala kutya ingapi.

Ombaanga ndjoka hayi ithanwa oBank Windhoek oyina iitayi oyindji mo Namibia mpoka aantu haya vulu okuya ya ka mone omakwatho . Oyina oshitayi mo Otjiwarongo, mOshifo, moSwakopund mOshakati nomOngwediva.

Opu na iimaliwa mbyoka yoodola omayovi gaali, mbyoka hayi sindanwa kombaanga ndjoka hayi ithanwa FNB. Ohayi sindanwa komuntu gumwe kehe omwedhi. Omwedhi nguno opu na omuntu Immanuel Joseph, oye a sindana omayovi gaali.

Iimaliwa ohayi vulu okulongithwa momikalo dha yooloka. Ohayi vulu okulongithwa okulanda iikulya, opo aantu ya mone iikulya. Ohayi vulu ishewe okulongithwa okutota oongeashefa, opo aantu ya mone iimaliwa yimwe ya gwedhwa po ishewe.

Okuna ombaanga ndjoka yaVenduka, ndjoka ya gandja iinima ya yooloka kaanasikola ngaashi iikunwa. Niikulya ngaashi okatete moka aanasikola taya vulu okulya manga inaaya kosikola.

Mopayife pehala lyokukosha iiyaha noonyala opuna eshina ndoka hali vulu okukoshela aantu iiyaha, eshina ndino olali lina omayovi gahetatu omathele gatatatu omilongo mbali nomugoyi payife olina omayovi gaheyali omathele omugoyi omilongo omugoyi nomugoyi.

Aantu oyendji oyena uundjato moka haavulu oku kaleka iimaliwa yawo. Uundjato mbuno oha wu vulu oku kala momalwaala ga yooloka, wumwe oha wu kala uuluudhe, ohaya kuthamo iimaliwa yokufuta iinima mbyoka taya landa nemge oku gandja iimaliwa kaantu aakwawo

Aantu nelalakano lyoku mona iiyemo ohaa vulu okutota oongeshefa dha yooloka, dhimwe dhomoongeshefa ndhino okulanditha iikutu. Ohaa landitha iikutu ya yooloka ngaashi ooshuta dhaasaane dhili momalwaala ogendji.

Aantu nelalakano lyokumona iiyemo oha ya vulu oku landitha iinima ya yooloka ongaashi:uundjato, Uundjato mbono ohawu vulu oku Kala momalwaa ga yooloka opuna uundjato uutokele po opuna uundjato uuluudhe, ogaya vulu oku landitha oongaku nenge omapaya.

Moshilongo shetu otu na iimaliwa yayoloka kiimaliwa yetu huno okwa thaanekwa aantu yayooloka ko okwa thanekwa ishewe iinamwenyo yayoloka. Iimaliwa mbino oyi na nomalwaala ga yoloka, opu na oshimaliwa shoodola omulongo shoka oshimbulawu sho osha thanekwa iinamwenyo.

Aantu nelalakano lyokumona iimaliwa opo ya vule okulanda oompumbwe dhawo, ohaya vulu okutota oongeshefa. Oongeshefa dhino ongaashi okulanditha iikunwa niikulya. Aantu aakwawo ohaye ya ya lande kuyo iikunwa niikulya.

Aantu ohaya toto oongeshefa dhayooloka opo yavule okumona iiyemo, yokulanda oompumbwe dhawo . Ohaya vulu okutota oongeshefa dhokulanditha iikunwa ngaashi omeya. Aantu ohayeya yalande iikunwa yawo ngele yasa enota.

Aantu opo yavule okulanda oompumbwe dhawo dhakehe esiku ngaashi iikulya, ohaya toto po oongeshefa dhayooloka, ngaashi dhokulanditha iiyimati pomatala. Ohaya landitha iiyimati ngaashi, omayapula, nomalemune.

Moondunda odhindji pooha nombete mpoka aantu haya lala, ohapu adhika owili, owili ndjino ohayi lili opo yi pendule aantu opo vule yaye kiilonga nenge koskola, opo kaya late.

Aantu ohaya landitha iinima ya yooloka opo ya vule okumona iiyemo, ohaya landitha iinima ngashi oothewa ndhoka hadhi longithwa oku iyopaleka kolutu nomagadhi ngoka hago longithwa okugwaya.

Oongeshefa odhili pomaludhi ogendji . Opuna oongeshefa ndhoka dhokulanditha oongaku . Aantu ohaya landitha oongaku dhomalwaala gayooloka . Ohaya vulu ishewe okulanditha oondjato . Oondjato ndhika nadho ohadhi kala momalwaala gayooloka.

Iipundi hoka aantu haya vulu okukaatumba niitaafula hoka aantu haya vulu okulila, ohayi vulu okuningwa miinima ya yooloka ngaashi miiti. Iiti mbino ohayi hongwa kaantu e tamu vulu okuningwa iinima mbika.

Aantu ohaya toto oongeshefa dha yooloka, opo yavule oku mona iiyemo yo ku landa oompubwe dhawo ngaashi iikulya. Oongeshefa dhino ongaashi oku landitha iikulya nenge oku landitha iikunwa ya yooloka.

Mopayife ngele omuntu ino hala oku kala wuna oshinakugwanitha shoku ka tekela oshimeno ndele owa hala okameno okawanawa taka vulu okumonikitha egumbo nawa, aantu ohaya landa iimeno mbyoka kayishi yoshili opo ya vuke okumonikitha nawa omagumbo gawo.

Moshilongo shetu Namibia omu na oshimaliwa oshipe N$30. Oshimaliwa shino oshimbulau, sho osha thanekwa aaleli yetu aandohotola Sam Nuuyoma, Hifikepunye Pohamba naHage Geingob.

Oositola ohadhi landitha iinima ya yooloka ngaashi iikulya yomaludhi ga yooloka oshowo iikunwa yomaludhi ga yooloka ongweye mwene to hogolola shoka tokutha po.

Aantu ohaya toto oongeshefa dha yooloka, opo ya vule oku mona iimaliwa yokulanda oompumbwe dhawo. Ohaya vulu okutota ongeshefa yokulanditha oondjato. Oho vulu okulanditha oondjato oonene nenge oonshona. Oondjato dhi na omalwaala ga yooloka, oondjato dhimwe oontiligane, dhimwe oonduudhe, dhimwe oontokele.

Opuna ombaanga ndjoka hayi ithanwa ombaanga yo First National Bank, hayi gandja iimaliwa kaanafaalama mboka ya hala oku landa iimuna. Iimuna mbino otaye yi gwedhwa miimuna mbi yena nale.

Momagumbo ohamu adhika ookombitha moka hamu adhika omasiga hoka aantu haya telekele opo ya lye. Ohamu adhika wo uuyaha nuukopi mboka hawu longithwa kaakwanegumbo.

Aantu ohaya toto oongeshefa dha yooloka opo ya vule oku mona iiyemo yokulanda oompumbwe dhawo. Ohaya landitha oongaku ndhoka hadhi kala momalwaala gayooloka ngaashi dhimwe ohadhi kala oonduudhe, oontiligane noshowo oontokele.

Aantu ohaya toto oositola dha yooloka , opo ya vule oku mona iimaliwa. Opuna oositola ndhoka hadhi landitha iikulya ya yooloka, opuna naandhoka hadhi landitha iikunwa ya yooloka, ongaashi omeya. Aantu aakwawo ohaya vulu oku ya e taya landa.

Opo aantu yavule okumona iiyemo yokulanda oompumbwe dhawo dha kehe siku ohaya toto oongeshefa dha yooloka ngaashi okulanditha oongaku. Oongaku ndhino ohadhi kala dhina omalwaala ga yooloka nenge okulanditha oohema.

Iimaliwa ohayi kala yina omalwaala gayoloka gaashi ethele limwe lyaNamibia olyina olwaala olutiligane niimaliwa mbika oha yi kala yathaanekwa aantu niinamwenyo yayolokathana.

Opuna oshimaliwa shaNamibia oondola omilongo ndatu, hoka kwa thanekwa aakokoli presidente ya Namibia, Sam Nuuyoma, Hifikepunye Pohamba, naHage Geingob. Oshimaliwa shika oshimbulawu.

Iipundi mpoka aantu haya vulu okukutumba ngele aantu taya vululukwa ohayi vulu okuya momalupe gayooloka. Ohayi vulu okukala ya ningwa miilapi yo ohayi vulu noho okukala yina omalwaala gayooloka, ohayi vulu wo okukala iimbulawu yo ohayi vulu ishewe okukala iiludhe.

Iipundi hoka aantu haya vulu okukuutumba ohayi ningwa miinima ya yooloka, ngaashi yimwe ohayi ningwa momalapi nenge miiti mbyoka hayi hongwa. Ohayi kala yina omalwaalwa gayoloka ngaashi yimwe iitokele.

Mongaashingeyi sho uuyuni ta weende tawuyi komeho opwa totwa omashina ga yooloka ngaashi ndyoka lyokuyalula iimaliwa. Omuntu uuna e na iimaliwa oyindji iha pumbwa we okuyi yalula yemwene koonyala oha vulu okulongitha eshina ndika.

Opuna oositola dhoka hadhiblanditha iinima omaludhi ga yooloka. Oho vulu oku kalandamo oshiima sho kunwa nenge oshiima sho kulya. Ohamu vuu ishewe oku kalanda iinima yoku iyoga.

Nelalakano lyokuhwepopaleka oonkalamwenyo dhawo, aantu oyendji ohaa toto oongeshefa. Ohaa toto oongeshefa ngaashi ongeshefa yokulanditha iikutu, ohaa landitha iikutu ya yooloka, yo yi na omalwaala ga yooloka. Iikutu yimwe iiluudhe, yimwe iitiligane, yimwe oyi na omalwaala gamwe.

Iimaliwa ohayi vulu oku longithwa iinima ya yooloka, ngele omuntu ya ehama oha vuku oku landa omiti niimaliwa mbyoka, opo a kale eli hwepo nenge aantu yamwe ihaya vulu oku longitha iimaliwa, opo ya lande oompumbwe dhawo ngaashi iikulya.

Aantu opo ya vule oku mona iimaliwa yo kulanda oompumbwe dhawo, ohaya toto oongeshefa dha yooloka ngashi dhoka hadhi landitha ooshuta dhootate, dhoka hadhi kala momalwaala ga yooloka, opuna dhoka oondudhe, po opuna dhoka oontiligane.

Aantu ohaya vulu okutotapo oongeshefa dha yooloka nelalakano lyokumona iimaliwa yokulanda oompumbwe dhawo. Ohaya vulu okutota oongeshefa dhokulandithila iikutu ngaashi uumbindja, oombindja noombulukweya.

Opuna aantu mboka yena oongeshefa dho kuninga iinima ngaashi oombete, hoka aantu haya vulu oku lala. Oha ye dhiningi, eta ye dhilanditha opo ya vule oku monamo iimaliwa, ya lande oompumbwe dhawo.

Aantu opo ya mone iimaliwa yokulanda oompumbwe dhawo, ohaya toto oongeshefa dha yooloka, ngaashi okulanditha uumboloto. Uumboloto mbuno aantu ohaya vulu kuya ya lande uuna ya sa ondjala, opo ya lye yo ya ze ondjala.

Ombanga ndjoka yo Bank Windhoek oyina iitayi oyindji moshilongo, hoka aantu haya vulu okuya yaka mone omakwatho. Oyena oshitayi moTjiwarongo, Oshakti, Omafo, Swakopmund, Ongwendiva na yilwe iishewe.

Aantu ohaya vulu oku tota ongeshefa dha yooloka dhimwe dhoomongeshefa ndhino oku landitha uundjato. Aantu ohaya vulu oku landitha uundjato uunene nenge uundjato uushona. Uundjato uutookele nenge uutiligane, opo ya vule oku mona iiyemo.

Aantu ohaa toto oositola dha yooloka opo ya vule okumona iiyemo yoku kandulapo oompumbwe dhawo. Oositola dhimwe ohadhi landitha iinima yokwiiyopalekitha kolutu ngaashi oothewa dhokwiiyoga nomagadhi gokugwaya.

Aantu ya yooloka oyena omagano ga yooloka, yamwe oyena ngoka goku ninga iinima okuza miiti. Ohaya vulu oku ninga mo iipundi hoka aantu haya vulu oku kuutumba nokuninga iitaafula hoka aantu haya vulu oku longela noku lila.

Mopaife omuntu ngele okwali wuna ohango nenge oshituthi oshinene ino pumbwa okukosha iiyaha mbyoka ongoye awike oho vulu okulongitha eshina ndoka lyokukosha iiyaha eshina ndino olyali lina N$83029 paife olina N$79099.

Aantu ohaya toto oongeshefa dhayooloka, opo ya vule okumona iiyemo, yokulanda oompumbwe dhawo. Ngaashi okulanditha iitaafula hoka aantu haya vulu okulila, nenge iipundi hoka aantu haya vulu okukuuntumba ngele taya kundathana.

Aantu ohaya ningi iinima ya yoloka opo ya vule oku mona iiyemo. Aantu yamwe ohaya tungu oostola dhawo, oostola dhino ohamu landithwa iikulya niikunwa, aantu ohaye ya taya landa iikulya nenge iikunwa mbyoka ya hala.

Moondunda dhokulala ohamu adhika iinima ya yooloka, ngaashi iipundi hoka aantu haya vulu okukuuntumba, nombete hoka omuntu ha vulu okulala. Kombete hoka ohaku adhika iikusinga yina omalwaala ga yooloka.

Opu na oshimaliwa shoka oshipe shomilongo ndatu, oshimaliwa shika oshimbulawu molwaala sho osha thaanekwa aaleli yoshilongo, aakokoli yatatu, Sam Nuujoma, Nghifikepunye Pohamba naHage Geingob.

Aantu opo yavule okumona iimaliwa ohaaningi ositola dhayooloka, opena oostola dhoka hadhilanditha iipu di hoka aantu hakaatumba, iipu di ohayikala momalwaala gayooloka ngaashi iipu di iitokele.

Aantu oyendji opo yavule okumona iiyemo ohaya vulu okuninga oositola moka haya vulu okulanditha iinima yayooloka. Aantu yamwe ohaya landitha iikunwa ngaashi omeya, omuntu oho vulu okuya mositola eto ilandele oshikunwa shoye.

Iipundi hoka aantu haya vulu oku kuuntumba ohayi vulu okukala yaningwa miinima yayooloka ngaashi miilapi nomiiti. Iipundi mbino ohayi vulu okukala yina omalwaala gayooloka ngaashi iipundi yimwe iizize.

Opo aantu ya mone iimaliwa yokulanda oompumbwe dhawo dhakehe esiku ohaye ta po ongeshefa dhayoloka ngaashi yo kulanditha iikulya yomaludhi ga yoloka nokulanditha iikunwa ngaashi omeya.

Aantu nelalakono lyoku mona iimaliwa, opo yavule okulanda oompumbwe dhawo dha kehesiku ohaya landitha iinima yayooloka ngaashi, oongaku dhoka hadhi kala dhina omalwaala gayooloka dhimwe oondudhe ,dhimwe oontokele ohaya landitha woo omapaya noondjato.

Opu na oongeshefa odhindji aantu haya vulu okutota opo ya vule okumona iiyemo dhimwe dhomoongeshefa dhika okulanditha iiyata. Aantu ohaye ya ya lande iiyata opo yaka ninge iikutu yawo ngaashi oohema.

Opu na iipundi ya yooloka hoka aantu haya vulu okukuutumba opo ya vululukwe. Iipundi mbino ohayi kala yi na omalwaala ga yooloka iipundi yimwe iitokele yimwe oya fa iitiligane.

Iipundi hoka aantu haya kuutumba ngele yavulwa niitaafula hoka aantu haya vulu okulongela, ohayi vulu okuningwa miinima yayooloka ngaashi iiti. Opuna aantu mboka haya ningi iipundi niitafula mbika opo yavule okumonamo iimaliwa.

Iipundi hoka aantu haya vulu okuvulukilwa ngele yavulwa, ohayi vulu okukala yaningwa miinima ya yooloka. Yimwe ohayi kala yaningwa miilapi, yo ohayi vulu okukala yina omalwaala gayooloka. Iipundi yimwe iiluudhe, yimwe iitookele.

Opuna iipundi ya yooloka hoka aantu haya vulu oku kuutumba ngele taya kundathana nenge ye na shi taya longo. Iipundi mbino ohayi kala ya ningwa momalapi yo 9hayi kala yina omalwaala ga yooloka.

Iimaliwa ohayi vulu okulongithwa momikalo dhayoloka, ohayi vulu okulongithwa okulanda oompumbwe dhaantu ngaashi iikulya yo ohayi vulu okulongithwa okutota ongeshefa ngaashi ongeshefa yokulanditha iikutu.

Aantu yayooloka oyena omagano gayooloka. Opuna aantu mboka yena omagano gokuninga iinima okuza miiti. Ohaya vulu okuninga iipundi hoka aantu haya vulu okukaantumba noku ninga iitafula hoka aantu haya vulu okuli la.

Iipundi hoka aantu haya vulu okukaatumba ngele taya kundathana nenge ya vulwa, ohayi vulu okukala ya ningwa miilapi. Yo ohayi kala yi na nomalwaala ga yooloka ngaashi yimwe iimbulawu, yimwe iiluudhe. Niitafula hoka aantu haya vulu okulila ohayi vulu okukala ya ningwa miiti.

Mo magumbo ohamu adhika oondunda ondhindji, ngaashi ondunda yokulala. Ondunda yokulala ohamu adhika ombete hoka omuntu ha vulu oku kothela, mo ohamu adhika ishewe iipundi, hoka haku vulu oku kuutumbwa.

Aantu ohaya toto oongeshefa dhayooloka opo ya vule okumona iiyemo. Ohaya toto oongeshefa ngaashi, ongeshefa yokulanditha oongaku nenge ongeshefa yokulanditha oondjato.

Opu na aantu mboka haya vulu okuninga iipundi mbyoka aantu haya vulu okukutumba ngele taya kundathana nenge ngele ya loloka. Aantu mbano ohaye yi ningi etaya pewa iimaliwa opo ya vule okulanda oompumbwe dhawo.

Opuna okila yoku talaleka ndjoka tayi landithwa hayi vulu okutalaleka iinima. Oyali yi na N$ 11 999.00 ashike paife oyi na N$ 10 999.00

Oongeshefa odhindji ohadhi vulu okutotwa nelalakano lyokumona mo iimaliwa, ngaashi okulanditha oongaku. Oongaku ohadhi kala dhina omalwaala ogendji, opu na oongaku oontokele, dhimwe oonduudhe. Omuntu oho vulu no ku landitha oohema dhomalwaala ga yooloka.

Opena oositola dhono hadhi landitha iikutu yayooloka opena oositola dhono hadhi landitha iikutu yootate yokuya kongeleka. Tayi ngaa etalanda ohema ye yokuya kongeleka etayi kongeleka oopala nenge yokuya koohango. Opena ndhoka hadhi landitha iikutu yoomeme niikutu yuunona.

Ohapu kala puna omathigathano mpoka aantu haya vulu okumbaaka opo yavule okumona iimaliwa . Opuna omuntu ngoka asindana N$10000, naangoka asindana N$7000, naangoka asindana M$5000.

Opuna oositola dha yooloka hadhi landitha iinima ya yooloka. Opuna ndhoka hadhi landitha iinima yoku opaleka. Iinima mbino aantu ohaya vulu oku ya yalande opo ya vule oku ka opaleka omagumbo gawo.

Iipundi hoka aantu haavulu okukala omutumba ngele yavulwa, ohayivulu okukala yaningwa miinima yayooloka. Iipundi yimwe ohayikala yaningwa miiti. Iiti mbino ohayi tetwa komiti, e tayihongwa opo yivule okuninga iipundi tayi vulu oku longithwa.

Moshilongo shetu Namibia omuna iimaliwa yayooloka yina omalwaala gayooloka, omuna oshimaliwa shoodola omulongo shoka shimbulawu mo omuna oshimaliwa shoodola omiilongo ntano shoka oshizizi.

Uuyuni sho tawu humu komeho opwa ningwa nuushina paife wokuyalula iimaliwa. Omuntu ngele oto yalula iimaliwa oyindjiyindji itovulu okukala to yalula koonyala otashi kwata ethimbo olindji, oto vulu owala okulanda okashina hoka takekuyalulile iimaliwa yoye manga wuli mpeyaka to longo iilonga yoye ko otaka yalula iimaliwa shi tokagaluka oonomola odha shangwa ngoye oto kala wushi kutya iimaliwa yoye mbi watula mo ingapi.

Aantu ohaya toto oongeshefa dha yooloka, ngaashi omuntu oho vulu okutota ongeshefa yokulanditha oongaku, nongeshefa yoku landitha iikutu. Oongeshefa dhino ohadhi vulu oku ku pa iiyemo opo wu vule okulanda iinima mbyoka wa pumbwa.

Uuyuni sho tawu ende tawu shu na komeho opweya nomashina gokuyalula iimaliwa ngele owu na iimaliwa oyindji ito yalula we koonyala. Oto landa eshina lyoye e to tula iimaliwa meshina yo tayi yalula kutya iimaliwa mbino ingapi yo tayi shanga mpoka kutya nangoye sho toya otoya wu tale kutya owa tulamo iimaliwa ingapi ngoye toyi kuthamo.

Momagumbo omuna omahala gayooloka ngaashi oondunda dhoku lala. Mondunda yoku lala ohamu adhika ombete mpoka omuntu he ya a vululukwe, mo ohamu adhika ishewe okataafula mpoka omuntu heya iininge nawa moshipala uuna iiyogo.

Aantu opo yavule okumona iimaliwa yokulanda oompumbwe dhawo dhakehe esiku ongaashi, iikulya nenge oothewa dhokwiikosha komalutu, ohaya toto oongeshefa dhayooloka ngaashi, okulanditha iikunwa. Iikunwa mbino ohayiya yilandwe kwaamboka yasa enota.

Aantu ya yooloka ohaya toto oongeshefa dha yooloka shi ikwatelela kwashoka yehole. Aantu yamwe ohaya toto oongeshefa dhoku landitha iikutu yootate, iikutu yokuya kongeleka nenge iikutu yoomeme nenge yuunona.

Mopayife sho uuyuni tawu ende tawuyi komeho opuna uushina mboka hawu vulu okuyalulila aantu iimaliwa, ngele owuna iimaliwa oyindji ino pumbwa we okuyi yalula ngoye mwene koonyala oho yitula mokashina hoka taka vulu oku ku yalulila iimaliwa yoye.

Aantu ohaya tameke oositola dha yooloka, moka hamu vulu oku landithwa iinima ya yooloka. Oositola dhimwe ohadhi landitha iinima yoku iyopaleka kolutu ongaashi oothewa, nenge hamu vulu ishewe oku landithwa omagadhi goku gwaya kolutu.

Iilongo yayooloka oyina iimaliwa yayooloka unene ngele omuntu tazi moshilongo shimwe uka moshikwawo omo takaza ohapumbwa okukashendja iimaliwa ye opo amone iimaliwa yomoshilongo moka uuka, opo avule okuyi longitha moshilongo moka.

Iipundi mbyoka aantu haya kuutumba ngele taya kundathana nenge yavulwa, ohayi vulu okukala yaningwa miinima ya yooloka ngaashi miilalapi. Ohayi vulu okukala momalwaala gayooloka ngaashi iipundi yimwe iiluudhe.

Qantu oha yayi komahala go malandithilo nomalalakano ga yooloka taya kongo oompungulilo dhawo . Aantu yamwe oha yayi ya kalande uundjato nenge ya kalande oothewa nenge iikulya nemge oompumbwe dhawo dhimwe

Oombaanga dha yooloka ngaashi ombaanga yo Standard Back ohayi gandja iimaliwa kaantu mboka yahala oku kiilonga opo yavule oku hwepopaleka oonkalamwenyo shawo.

Opuna oongeshefa dha yooloka, opuna oongeshefa ngaashi ongeshefa yoku landitha iikutu. Moongeshefa muno ohamu landithwa iikutu ya yooloka yo oyi na omalwaala ga yooloka.

Iipundi mpoka aantu haya vulu okukala ngele taÿa kundathana nenge taya ningi iinima yimwe ohayi ningwa momaludhi ga yooloka opu na iipundi mbyoka hayi ningwa niilapi po ishewe iipundi ohayi vulu okukala yili momalwaala gayooloka.

Ombaanga yoFirst National Bank oyi na ethigathano ndyoka tali hulu momasiku 19 Auguste 2020. Opu na Selma Petrus ngoka a sindana ongodhi ndjoka yoIphone 16 Pro.

Aantu opo ya vule okumona iimaliwa yokulanda oompumbwe dhawo dha kehe esiku ngaashi iikulya. Ohaya landitha iinima ya yooloka ngaashi oondjato ndhoka hadhi kala momalwala ga yooloka dhimwe oonduudhe dhimwe oontiligane.

Mopaife sho uuyuni tawu ende tawu yi komeho, opuna uushina owundji wokuteleka tawu totwa. Opuna okashina hoka haka ithanwa oka Air fryer, okali kena omayovi gaali, omathele gaali nomilongo omugoyi nomugoyi, paife okena eyovi limwe, omathele gahetatu nomilongo omugoyi nomugoyi.

Mopaife ngeyi uuyuni sho tawu ende tawu yi komeho, opwa totwa uushina mboka hawu vulu okuyalulila aantu iimaliwa . Uushina mbono ohawu tulwa iimaliwa etawu yi yalula , wo etawu yi shanga kutya oyali ingapi mbyoka yatulwamo.

Aantu ya yooloka ohaya toto oongeshefa dha yooloka, opo ya mone iiyemo. Aantu yamwe ohaya toto oongeshefa dhoku landitha iinima ngaashi oothewa nomagadhi yo aantu ohaye ya koositola huno ya lande oompumbwe dhawo.

Opuna omatala pehala mpoka hapu landithwa iiyimati ya yooloka koondando dhili pevi. Ohapu landithwa iiyimati ngaashi oonyanga, omatama niihakauto.

Aantu oyendji opo ya vule oku mona iiyemo, ya vule oku landa oompumbwe dhawo ohaya toto oongeshefa. Oongeshefa dhino ongaashi oku landitha iiyimati, ohaya landitha iiyimati ngaashi omatama niinima oyindji.

Iimaliwa ohayi vulu oku longithwa pa mikalo dha yooloka. Omuntu nande oto ehama wa kwatwa keshikisha oto vulu wuye wu ka lande omiti, omiti ngawo otodhi landa niimaliwa dho tadhi ku kwathele e to kala wuli hwepo e to aluka. Omuntu gumwe oto vulu nande oku futila uunona osikola wu hwepopaleke oonkalamwenyo dhawo, wo wu ka kale wuna oonkalamwenyo dhawo.

Opuna oositola dhikutu hadhilanditha iikutu yayoloka, ohadhilanditha iikutu yomeme, iikutu yuunona yomaludhi ngayoloka yomalwala ngayoloka yo kayithike pamwe yimwe inene yimwe oya mboka ashona molutu ashike kehe ngumwe oto vulu okwi monenapo iikutu yoye yomutalala opo wase utalala.

Ombaanga dhimwe ongaashi ombaanga yaBank Windhoek ohaya vulu okupa aanasikola iinima ya yooloka ngaashi uutete, opo aanasikola ya lye, opo ya vule okuya kosikola ya lya.

Mokombitha ohamu adhika iinima oyindji. Ohamu adhika okapomba, mpoka aakwanezimo haya vulu okwiiyoga koonyala manga inaya lya uulalelo wawo , mo ohamu adhika ishewe uuyaha nuukopi mboka hawu vulu okulongithwa kaakwanezimo.

Aantu ohaya toto oongeshefa dha yooloka ngaashi ongeshefa yoku landitha iikutu. iikutu mbino ohayi kala nande oohema, oohema ndhino ohadhiya moma lwala ga yooloka dho oohema dhimwe ohadhi vulu okukala dhina oongala dho dhimwe kadhina oongala.

Oshilongo Namibia oshina iimaliwa ya yooloka, iimaliwa mbino oya thaanekwa aantu ya yooloka ngaashi omukokoli pelesitende Sem Nujoma, yo iimaliwa mbino oyina nomalwaala ga yooloka ngaashi oondola omulongo oyina olwaala olumbulawu.

Aantu opo yamone iimaliwa yokulanda oompumbwe dhawo ngaashi iikulya, ohaya toto oongeshefa dhokulanditha iikutu. Iikutu mbino ongaashi oohema . Ohadhi kala dhina omalwaala gayooloka, dhimwe odhina oongala, dhimwe kaadhina. Dhimwe oombulau.

Opu na oongeshefa ndhoka hadhi landitha iinima ya yooloka. Opu na ndhoka hadhi landitha oondjatha. Oondjatha ndhika ohadhi kala dhi na omalwaala ga yooloka. Dhimwe oontookele, dhimwe oonduudhe. Ohamu landithwa ishewe oondjato, dhimwe oonduudhe nadhimwe oontookele.

Aantu ohaya landitha oongaku dhayooloka, dhina omalwaala gayooloka, noondjato dhayooloka, nadho dhina omalwaala gayooloka, nelalakano lyoku monamo iimaliwa opo yavule okulanda oompumbwe dhawo.

Ombaanga ndjoka yo Nedbank otayi gandja iimaliwa kaantu mboka ya hala okuya kiiputudhilo yopombanda ndele kayena iimaliwa ya gwana. Iimaliwa mbino ohayi ka galulwa uuna omuntu a tameke oku longa ngele a mono onzapo ye ndjokwa kwali ta i longele.

Momagumbo ohamu adhika oondunda dhayooloka, ngaashi ondunda yokulala. Mondunda yokulala ohamu adhika ombete ndjoka omuntu heya agondje uuna avulwa, mo ohamu adhika ishewe oshipundi hoka omuntu havulu okuya akale omutumba aleshe embo lye, nenge taningi shoka apumbwa okuninga esiku ndyoka.

Kiipundi hoka aantu haya vulu okukuutumba ngele taya kundathana niitaafula mbyoka aantu haya vulu okulongitha okulila ohayi vulu okuningwa miinima ya yooloka ngaashi omalapi, yo ohayi kala yi na omalwaala ga yooloka ngaashi yimwe iitookele.

Aantu ohaya toto oositola, opo ya vule okumona mo iiyemo. Ohaya vulu okutota ndhoka tadhi landitha iikulya niikunwa. Ohadhi landitha iikulya niikunwa yomaludhi ogendje. Ohaa vulu okulanditha omeya.

Oku na oongeshefa dha yooloka hadhi landitha iinima ya yooloka. Opuna ndhoka hamu landithwa oondjato, oondjato ohadhi kala dhina omalwaala ga yooloka, dhimwe oontokele, dhimwe oonduudhe, dhimwe oontiligane.

Moostola ohamu landithwa iinima ya yooloka thana ngaashi oondjato, Oondjato dha yooloka dhimwe oonene dhimwe oonshona, dho odhina omalwaala ga yooloka, mo ohamu landithwa ishewe omakende nomakende nago ohaga kala ga yooloka ge na omalwaala ga yooloka.

MoNamibia omuna iimaliwa yoondando dha yooloka. Opuna oodola omulongo, opuna oodola omilongo mbali, opuna oodola omilongo ntano, opuna oodola ethele, opuna oodola omathele gaali yo ayihe oyili momalwaala ga yooloka. Kapuna mbi yili molwaala olukwawo.

Opuna iipundi ya yooloka hoka aantu haya vulu okukuutumba ya longe iilonga yawo. Ohayi vulu okukala yina omalwaala ogendji. Ngaashi yimwe ohayi vulu okukala iimbulawu yo yimwe ohayi vulu okukala iitokele.

Moshilongo Namibia omuna iimaliwa ya yooloka yathaanekwa aantu niinamwenyo ya yooloka. Koshimaliwa oodola omilongo mbali okwa thaanekwa omu kokoli president Sam Nuujoma, sho oshimaliwa sha Namibia oodola omulongo oshina olwaala olu mbulawu.

Moshilongo shetu otuna iimaliwa ya yooloka. Iimaliwa mbino oya yooloka nomomalwaala. Kiimaliwa huno ohaku kala kwa thaanenkwa aakokolipelesitende yetu ngaashi oshimaliwa shoodola omulongo oshimbulawu.

Aantu oyendji nelalakano lyokuninga iimaliwa opo ya vule okulanda oompumbwe dhawo ohaya landitha iinima yayooloka ngaashi uumeno mboka ihawu tekelwa. Uumeno mbuno ohawu kongithwa okumonikitha nawa omahala.

Aantu opo yavule okumona iimaliwa yalande oompumbwe dhawo, ohaalanditha iinima ngaashi omapaya momalwaala gayooloka, gamwe omaluudhe yo ohaalanditha woo noongaku. Oongaku dhino ohadhikala momalwaala gayooloka oongaku dhimwe oonduudhe dhimwe oontiligane.

Aantu ohaya vuku okutota oongeshefa dha yooloka nelalakano lyoku mona iimaliwa. Ohaya vulu okutota ongeshefa yoku landitha oongaku dha yooloka dhina omalwaala ga yooloka noku landitha oondjato dha yooloka dhina omwaala ga yooloka.

Opu na oongodhi dhayooloka hadhi landithwa, opu na ongodhi ndjoka hayi ithanwa o-iPhone 16 kwali yi na oN$23499 paife oyi na oN$21999.

Iipundi hoka aantu ha ya vulu oku kaantumba ngele ta ya kundathana nenge ngele yena shi ta ya longo, oha yi vulu okuningwa miinima ya yooloka, ngaashi mo malapi, yo oha yivulu oku kala yina omalwaala gayooloka, ngaashi iipundi yimwe iimbulawu.

Aantu ohaya vulu okulanditha iinima yayooloka opo yavule okumona iimaliwa yokulanda oomoumbwe dhawo ongaashi okulanditha oondjato dhomaludhi gayooloka dhina omalwaala gayooloka dhimwe ohadhi kala oondudhe dhimwe oontuligane.

Nelalakano lyokumona iiyemo aantu ohaya toto oongeshefa dha yooloka. Aantu yamwe ohaya vulu okutota ongeshefa yokulanditha iikutu. Ohaya vulu okulanditha iikutu ngaashi oohema. Oohema ohaya landitha oohema dha yooloka, dhimwe ohadhi kala dhi na oongala dhimwe kadhi na oongala.

Opena oongeshefa odhindjinhadhi vulu okutotwa opo omuntu amonemo iiyemo. Omuntu ohavulu okutota po ongeshefa hokulanditha oongaku noongaku dhino ohadhi landithwa momaludhi gayooloka nenge okulanditha omapaya noondjato.

Iipundi ohayi ningwa miinima yayooloka opena yimwe mbyoka hayi ningwa yafa iikusinga nomuntu shito kuutumba owuvite nawa lela. Yo ohayi ningwa momalwaala gayoolokathana ihapu kala owala pena iipundi ayishe ngee yilipo iiludhe owala otovulu okuninga nashi oshitiligane nenge oshimbulawu ashike iipundi oyili momalwaala gayooloka.

Aantu opo yavule okukala yaninga iimaliwa ohaya landitha iiyimati yayooloka ohaye yilandithile komatala. Ohaa landitha iiyimati ngaashi omahapela, omalemune niiyimati yimwe ishewe.

MoNamibia omweetwa oshimaliwa oshipe shoN$30. Koshimaliwa shoka okwathanekwa aakokolileli yetu aehe yatatu.

Opu na oositola hadhi landitha iinima ya yooloka, opu na oositola hadhi landitha iikulya, opu na oositola hadhi landitha oothewa dhokwiininga nawa. Moositola ohamu adhika nomatama opo wu tule molwiishi lwoye wulye nawa, pamwe kuna mo nande osheyilelelwa oto ka landa owala etama lyoye eto tula molwiishi etoli.

Momagumbo ohamu adhika oondunda dha yooloka ngaashi ondunda yokulala. Mondunda yokulala ohamu adhika ombete, kombete huno oko haku lala omuntu ngele avulwa, kombete ohaku adhika iikusinga mbyoka hayi vulu oku kala yina omalwaalwa ga yooloka.

Opuna oostola dha yooloka, hadhi landitha iinima ya yooloka. Moostola dhimwe ohamu landithwa iikuna. Ohamu landithwa iikunwa omaludhi ogendji. Omuntu ongoye mwene, ho hogolola kutya owuhole po shini.

Mopaife oombaanga odhindji odhe etapo omukalo ngoka omuntu tovulu oku longitha ongodhi yoye oku tala kutya kombaanga yoye okuna ingapi. Ngoye oho vulu ishewe oku tumina aantu mboka wahala oku tumina iimaliwa tolongitha ongodhi yoye.

Iipundi hoka aantu taya vulu oku kuutumba uuna taya kundathana nenge ya loloka ohayi vulu oku kala yina omalwalwa ga yooloka. Iipundi yimwe ohayi kala iitiligane yimwe iitokele.

Opu na aantu mboka ya pewa omagano goku ninga iinima ngaashi iipundi aantu ya vule oku kuutumba, niitaafula hoka aantu haya vulu oku lila. Ohayeyi ningi oku za miiti, iiti mbino ohaye yi tete, etaye yi hongo opo yi vule oku ninga iinima mbika.

Moondunda dhokulala ohamu adhika iinima ya yooloka ngashi iipundi, hoka aantu haya vulu oku kaatumba ngele ya vulwa, ohamu adhika ishewe oombete, oombete huno aantu ohaya lala ngele ya vulwa.

Aantu opo ya mone iimaliwa ya vule okulanda oompumbwe dhawo, ohaya toto oongeshefa dha yooloka. Dhimwe dhomoongeshefa ndhino okulanditha iinima yokulya nokulanditha iinima yokunwa ngaashi omeya.

Oositola dha yooloka ohadhi landitha iinima ya yooloka. Opu na oositola ndhoka hadhi landitha omalovu ga yooloka. Aantu ohaye ya e taya landa omalovu gawo. Omalovu ngano ohaga landwa kaantu ye na oomvula omulongo nahetatu shu uka pombanda.

Iipundi hoka aantu haa vulu okukuutumba ya vululukwe ohayi vulu oku ya momaludhi ga yooloka. Iipundi yimwe ohayi vulu okukala ya ningwa miilapi, yo yimwe ohayi vulu okukala ya ningwa miipa yiinamwenyo.

Aantu opo ya mone iimaliwa yokulanda oompumbwe dhawo ohaya toto oongeshefa dhayooloka. Ohaya vulu okulanditha oondjato. Oondjato ndhino ohadhi kala dhina omalwaala gayooloka, dhimwe oontokele, dhimwe oontiligane, dhimwe oonduudhe.

Iilongo ya yooloka muuyuni oyi na iimaliwa ya yooloka. Iimaliwa mbino oya yooloka momalwala, yo iimaliwa mbino ishewe oya yooloka muunene, iimaliwa yimwe iinene yi vule iikwawo.

Okuna aantu mboka haya ningi iinima miiti ngaashi, iitaafula mbyoka aantu haya vulu oku lila, nenge iipundi mbyoka aantu haya vulu oku kuutumba ngele taya kundathana. Aantu mbaka ohaye yi ningi opo yavule oku monamo iimaliwa yalande oompumbwe dhawo.

Aantu yamwe ohaya ningi oositola dhawo opo ya vule oku mona iimaliwa. Moositola muno ohaa vulu okulanditha mo iinima ya yooloka. Ohaya vulu okulanditha oothewa, aantu ohaye ya ya lande oothewa dhawo moositola muka.

Mopaife sho uuyuni tawu ende tawuyi komeho omuntu ngele owuna iimaliwa oyindji ino pumbwa okuyi yalula ngoye mwene pomake oho vulu tula mokashina etaka yalula.

Opuna oositola hadhi landitha iinima yokwiikaleka nawa kolutu. Iinima ngaashi oothewa, omagadhi gokolutu opo omuntu wugwaye waakale wakukuta kolutu nothewa wukale wayela opo omuntu wukale to adhima, nande otoyi paantu aantu oyewete kutya opweya omuntu lela.